Ekishushani eki nindeeba akafuuha karungi ahu abantu abarikwija kurambura ahu barikubaasa kwija kuhumuurira ninga bakaraara.

Omukishushani eki nindeeba ekikoona kyemereire aha mukankaana kiriyo nikisikamu otwizi otukuba turi ahabumuri obwetoroire omukankaana.

Nindeeba empundu eshobirwe yaayekwata n'aha munwa n'obwara bubiri, eyetoreirwe amababi g'emiti

Ekishushani eki nikyoreka paka ninga irindiro rya za takiisi ezirikushabaza abantu Kandi eyetoroirwe ebizimbe.

Omukishushani eki nindeebamu engabi ery'omubunyansi, obunyansi burungi buri nk'obwikumiro ry'enyamaishwa.

Omu kishushani eki mpaha nindeebamu eby'emikono ebikozirwe kuruga omu kubaija nk'obutebe obukye nendiijo ey'okushutamamu

Nindeeba ebizimbe byombekirwe gye nkeishomero harimu emiti na n'obuhanda oburikuzayo nyima hariyo waaya yamashanyarazi erukuziraba haiguru

Ekishushani nikyoreka ekwanzi nyamwingi ziri aha bitengye by'erangi zitakushushana harimu ezirikutukura, ezirikwiragura, eza kinyansti n'ezindi.

Ekishuushani nikyoreka esafuuriya ebiiri buri emwe etekirwe aha sigiri, zoona zirimu omuriro kandi haine ebi bateekire omu masafuuriya ago

Mu kishushani eki nindebamu akanyampiringita k'amaizi n'omugyera gwetorirwe ebibare bihango bishwekirwe ekishaka

Ekishushani nikyoreka abasirikare bapoolisi abarikukora aha nguuto bemeriire aha ruguuto n'emotoka yaabo

Ekishishani nikyoreka bizineesi na n'oruguuto rwa koraasi orurikugyenda omu tawuni

Omu kishushani eki nindeebamu omukazi eyekoreire ebafu erimu amashohani kandi ariyo naatumbura

Ekishushani eki mpaha nindebamu abantu abaza omu iramizo omu iramizo kushaba nokwehongyera Ruhanga.

Omu kishushani eki, nindeeba ovakedo ibiri zoona ziri nka ezihiire zirihakye kuriibwa.

Ekishushani nikyoreka abantu abarikujuba bakwitse ebyenyanja ebi barikuruga kwiha omu maizi

Omukishushani nindeeba ekyaapa Kya Rushaga community school eishomero erirukushangwa omuri kisoro Kandi ekyaapa eki kyetoroirwe emiti n'amaju g'abantu.

Omu kishuushani eki nindeeba ente z'enyankore nazakungu ziri omu ruguuto rw'itaaka kandi rwetorirwe ekishaka

Omu kishushani eki nindeebamu abeegi barikuruga oba nibaza aha ishomero kandi bajwaire yunifoomu omwishiki aine egaari, omutsigazi ahekyire baga

Ekishushani nikyoreka abashubuzi bemere bari omu katare kandi ondiijo ariyo narya na water meroni aba abandi bakwitse aha bitookye byabo ebi barikuguza

Ekishushani eki nikyoreka abaana n'abazaire bari omu muhanda nibaruga kusheenya eku betoreire emisiri

Ekishishani eki nindeebamu akatare k'ebyokurya karimu abarikuguza ebintu bitari bimwe na bimwe nka enyaanya, carrots, mukene na ebindi.

Ekishushani eki nindeebamu ensenene kandi zicwire zisikire, bazisikiramu obutunguru.

Ogu n'omuhanda hariho n'obutebe bubarikuguza, hariho n'amaju n'emiti enyima.

Ekishuushani nikyoreka omushaija arikubazira aine ekihaarani kye ashemerirwe, kandi ari aharikubazirira

Ekishishani eki nikyoreka enjubu ibiri kandi ziri omumaizi nizooga.

Nindeeba akanyampiringyita ka amaizi haroho ebiti ebishaka na amaizi agaterama

Omukishushani nindeebamu omushaija akwasire itaka ariyo naateera amatafaari agandi gaanikirwe aha rubaju.

Omu kishushani eki nindeebamu abaana bato bari n'abashaija bashutami, harimu amakara hamwe n'akateebe biri aha muhanda

Omu kishushani ndeebamu omukazi ariyo naataha amaizi omu mugyera, amaizi agateramire omu mwara kandi hariho n'abashija barikutambura aharuguru aho hariho n'akaguuto n'ekiroore kyemeriireho

Ekishushani nikyoreka tawuni haroho paaka ya zatakisi n'emotoka nyamwingi eziri omu muhanda abantu bariyo nibaraba ha rutindo n'ebizimbe bingi

Omu kishushani eki nindeeba omugyera gw'amaizi garikugyendera aha sipindi y'amaani garikuraba omu mabare mahango geetoroirwe n'ekibira

Omukishani eki nindeba iramizo nkekereziya ob'ekanisa ririyo niry'ombekwa tiryakahwiregye kandi n'abakozi bariho nibakora.

Omukishishani nindeebamu ebihumi bishatu by'enjoki bibohire ahamataagi g'emiti kandi emiti egyo nerebeka kuba eri ey'ekinyakare.

Omu kishushani eki nindeeba omuhanda gwa itaka gurikuraba omu mwanya guterekyerire gutarimu bushumo gutarimu butembo kandi gwetoriire ebinyansi

Omukishishani eki nindeebamu Kabaka wa Buganda nana Charles Peter Maiga katikiro we , nana omukuumi we na abantu abandi bamwetorwire.

Omu kishushani eki nindeebamu emere hariho kabegi, hariho enkoko n'ebindi kandi biri aha sowaani emwe biri hakye kuriibwa

Ekishushani eki nikyoreka ekinyamaishwa, ekinyamaishwa kirikweshushaniriza ente, kyemeriire omu bunyansi bwayoma kandi omu rubaju hariyo ekishaka.

omu kishushani eki nindeebamu ebitaagi by'emiti bikomireho ebihumi by'enjoki kandi n'obusheeri hariyo amaizi

Omukishushani eki nindeebamu emotooka ziri aharuguuto oruguuto maridaadi rwine koolansi omutauni yakura

Ekishushani eki, nikyoreka obufuuha buri omwanya murungi kandi nabwo bukozirwe gye kandi burimu n'obuhandagazi burikurabamu bw'eitaka.

Ekishushani eki nikyoreka ihamba ry'emiti, ririmu n'obuhanda igyendwa, obuhanda bwitaka.

Omu kishushani eki nindeeba tawuni yakura erimu emihanda mirungi yakoraasi harimu emiti n'amaju marungi

Ekishishani ekyi nindeebamu omuzigiti gwa omurembe guri omu tawuni nungyi ebonire erimu ebizimbe ebirungyi bya karina

Ekishishani eki nikyoreka obwana bwa ishomero bushemeriirwe buriyo nibwega kuruka nokubazira burukukozesa huzi empango

Omukishushani nindebamu iramizo ryetooriirwe emiti y'emikindo kandi n'ensya nungi.

Omukishushani eki nindebamu abaishiki abegwire amaizi nibaruga ahiziba barikuraba omu misiri y'abandi.

Omukishushani nindeebaho empundu ekwatsire eitaagi ry'omuti kandi eri nk'erikuranzya hare.

Omu kishushani eki nindeebamu empundu eri nk'eyesherekire omu kishaka kandi eyetoreirwe amababi g'emiti etari emwe n'emwe

Ekishushanii eki nindeeba abantu barikuraba omukishabe kandi kyetorirwe ekishaka n'obubungo.

Ekishuushani eki mpaha nikyoreka ekibiira eky'obuhangwa kirimu emiti nyamwingi n'ebishaka n'ebimera bya buri muringo

Omu kishushani eki nindeeba ab'eka emwe bashemereirwe, obwana na nyina-bwo, kandi bashutami aha baraza

Ekishushani nikyoreka omwara hariho toyireti eyayenda kugwa eyetoroirwe kasasiro n'amaju gayenda kukura.

Omukishishani eki nindeebamu obukuku bw'emyanya etaine bimera kandi hariho na aharubaju ahariho ekibira kikye.

Ekishushani eki nikyoreka abaana b'eishomero, baaza omu idirisa kuringuriza ekiri aheeru, abamwe bajwaire yunifoomu abandi tibagijwaire, edirisa n'ery'ebiti.

Omukishishani nindeebamu omushaija aine ebitookye ahagari hariho nabandi abantu barikutambura enyima na emotoka omukatawuni , norugundo rwa korasi.

Ekishuushani nindeebamu karori enyima hazitaire hariyo n'omuti muhango, karori ezi z'emeraire omu bunyaasti

Ekishishani nikyoreka enshaho zaamakara ziri ahamuhanda zirinzire abaguzi kandi hariyo faamu enyima

Ekishushani nikyoreka amaka marungi g'omurembe gaine na tanka aharubaju n'omuti

Ekishushani eki nindeeba abantu bayerundaana kuza omu kitaguriro kyekinyakare bariyo nibanteera engoma , abandi nibateera engaro Kandi enyuma hariyo ekibira

Omu kishuushani eki nindeeba embuzi ziri omwirisinzo n'ekishaaka omu rubanju kirimu n'emiti

Omukishushani nindeebamu aha maisho y'enjojo harimu nebinyatsi enyuma hariyo n'emiti

Omu kishushani eki nindeebamu akatawuni karimu amaju nyamwingi abantu nyamwingi, emotoka amapiki n'abantu namaduka nyamwingi. Erikureebeka gye netunda ebiteteyi by'abaishiki n'abakazi

Omu kishuushani eki nindeebamu esente z'erangi zitakushuusha kaine zaine amaani gatakwigana zoona za Uganda

Ekishushani eki nindeebamu akahanda karikuza omu maka g'abantu kandi keetoriirwe orutookye harimu n'ebiti bya feene.

Omukishushani eki nindebaho round about eboniire yomurembe erumu emiti y'emikyindo n'endijo Kandi eyetoreirwe ebizimbe.

Nindeeba oruguto rwa itaka rwetorirwe faamu kandi harimu na ebikondo bya masanyarazi birukurabamu

Ekishuushani eki mpaha nikyoreka abantu baingi bari omu tauni betorirwe ebizimbe na n'ebindi ebitakahwire ishakara n'emiti

Nindeeba oruguuto rw'eitaka aha rubaju hariho amaju na faamu z'ente n'embuzi harimu n'emiti n'ebinyaatsi ebindi.

Omu kishushani eki nindeebamu etawuni, erimu ekizimbe kiringwa kirikukira ebindi, ndeebamu n'emiti eri rwaagati rw'amaju.

Omu kishushani eki mpaha nindeebamu akaishiki kato kariyo nikavuga ekipiira kya piki

Omu kishushani eki, nindeeba empundu eri haihi n'ekishaka, kandi neeshusha erikurangya abantu eyeserekere

Ekishushani eki nikyoreka ente y'enyankore eri aha nka y'omuntu haiha n'akayungu

Omu kishushani nindeebamu karakita omutsigazi, enju n'emiti.

Omu kishushani eki nindeebamu akahanda karikuza omu maka g'abantu n'orutookye rubeetoreire hamwe n'emiti nk'eya feene omurutookye

Ekishushani eki nikyoreka obukoofiira bwabasiramu obw'erangi ezitari zimwe na zimwe kandi butungikiririne

Ekishuushani nikyoreka ishomero haza ishomero eri tirishemeire n'ahaiguru bakiriyo nibarikora

Omu kishuushani eki nindeebamu enseenene nyamwingi bazinsikire ziri aha kinjiko kikozirwe omu kiiti

Ekishushani eki nikyoreka enyaruju eriyo neegyezaho kuruga aha kati kamwe kuza ahakandi.

Omu kishuushani ekimpaha nindeebamu akataratambi karikuhuururuka ahaiguru omu mwanya kandi akataratambi aka nakarikwiragura

Ekishushani nikyoreka abantu nyamwingi bebembirwe omukazi arikuguza eminekye egyekorire omukiibo, hariho n'omutsigazi arikumureeba munonga.

Ekishushani nikyoreka omujubi kandi ainemu obutimba omu ryato aha nyanja arihakye kutandika kuza kujuba

Ekishushani eki nikyoreka obwire bw'enjura aruguuto kurwijura ebyondo kandi na boda ku bari aho aha kaduuka

Ekishushani eki n'eky'amaju agari nk'omu katawuni kakura wakiterera ahiguru ya maju kandi niharebeka kuba hari aha bantu ba hansi

Omu kishushani eki nindeebamu tiku-tiku, ekiruka ekibarikwejunisa kushomba ebintu bikyebikye. Kandi kapaakingire omu mbuga.